Nnipakuw ahorow a wɔn dodoɔ yɛ baason na wɔte ɔdan soro. Bi hyehyɛ kyɛw a n’ahosuo ne yɛ akokɔsradeɛ, ntaadeɛ bi nso hyehyɛ wɔn a ahosuo nso bi yɛ ahabanmono. Wɔkitakita nneɛma ahodoɔ a wɔde redi fidie bi ho dwuma.

Mbɛrema beenu a wɔ ahofadeɛ ne yɛ ntaadeɛ a wɔde bɔ wɔn ho ban firi noɔma akɛseɛ ho. Wɔhyɛ kyɛw a yɛde bɔ yɛ ho ban wɔ nneɛma mu a kyɛw no ahosuo no yɛ fufuuo. Ɔwɔ mfidi dan mu, beayɛ a w'ahyehyɛ mfidie akɛseɛ ahoroɔ.

Lɔɔre abien a baako ahosuo yɛ kɔkɔɔ, na baako ahosuo yɛ fitaa anaasɛ fufuo anya akwanhyia ama abien no nyinaa anim asɛe. Neɛ n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ no bonnet no deɛ, atete. Na deɛ n'ahosuo yɛ fitaa no, ne nkyɛn mu anaa ne nsa no nso so atete.

Ababaa no hyɛ ataadeɛ a n'ahosuo no yɛ tuntum. Wɔaso ne tiriwii mu akɔ soro na ɔte egua mu. Ne laptop si ɔpono no so a n'ani kyerɛ so. Konko a ɛyɛ glass nso si ɔpono no so a anɔnaeɛ wɔm.

Nnipa baanum a wɔn mu abien yɛ mmea na baasa nso yɛ mmarima. Wɔn mu abie a baako yɛ ɔbea a baako yɛ ɔbea na baako yɛ ɔbarima te ayarefoɔ akonnwa a wɔfrɛ no wheel chair no mu. Ɔbea no de nkatasoɔ akyekyere ne ti a n'ahosuo no yɛ dɔteɛ.

Nnipa baanan na wɔwɔ mfonin mu. Ɛmu baanu yɛ mmaayewa, baako yɛ abarimaa, na baako nso yɛ ɔbarima a wanyini. Mmɔfra no kitakita nnema a wɔde redi dwuma wɔ mfidie ahodoɔ a ɛsisi wɔn anim no so. Nneɛma a wɔde redi dwuma no ahosuo no bi yɛ kɔkɔɔ ne tuntum.

Mmaayewa baanan a wɔkita kankyee. Ɔbeako nsa da kankyee no mu. Baako nso nsa kata n'ano. Emu abien reserew. Na baako ti akɔ tɛ abiesa no akyi a wɔnhu n'anim dua no nyinaa. Ɔbaako nso bɔ duku ntama.

Papa no ne abɔfra no te ɔpono no ho a nnuan ahoroɔ sisi so. Abɔfra no de aduane no bi rehyɛ papa no ano.

Owura bi asiesie ne ho a n’afadeɛ ahod ahosuo ne bi yɛ kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ, tuntum a wasan ahyɛ kyikyi, mekyerɛ spɛɛse gyina nsa beae sotɔɔ anim.

Abofra bi ɔyɛ abarimaa a watwa mpɛsɛ gyina hɔ a ɔde kyenee asɛn ne kɔn ho. Ɔde ne nsa baako ato kyenee no so a baako nso wɔ soro. Nnipakuo nso gyina n'akyi a wɔrehwɛ no.

Nnipa abiesa wɔ lorry kwan no ho a emu mmienu gyina hɔ na baako nso koto ɛkwan no ho. Lorry kɛseɛ bi a ɛfa nneɛma bebree nso anya akwanhyia a anim no atetew.

Abanmmɔfoɔ abiesa a wɔyɛ mmarima gyina hɔ a baako atenen n'akyerɛkyerɛkwan nsa ano a ntaadeɛ ntaadeɛ a ɛhyehyɛ wɔn no ahosuo bi bi yɛ kɔkɔɔ ne nɔdeɛ. Na mmm nnipakuo bi nso gyina lɔɔre bi a anya akwanhyia so.

Mmɔfrakuo bi gyina ha a mmarima bi nso gyina wɔn akyi. Abɔfra biako nso asɔ Oburoni nsa. Mmɔfra no ntaare a ɛhyehyɛ wɔn no ahosuo no bi yɛ kɔkɔɔ, bibire ɛne nɔɔdeɛ.

Nnipakuo ahoroɔ a wɔn mu bi yɛ mmɔfra a ebi nso yɛ mpanimfoɔ. Mmɔfra no bi asɔ mpanimfoɔ a wɔyɛ mmea no nsa. Mmɔfra no bi hyehyɛ ntadeɛ ahodoɔ a wɔn ahosuo no bi yɛ bibire, ebi yɛ kɔkɔɔ, ɛbi yɛ nnɔdeɛ ebi nso yɛ tuntum.

Nnipakuo ahodoɔ bebree na wɔtete hyɛn a ɛfa nsuo soɔ a wɔfrɛ no pantone no, mekyerɛ ferry. Wɔn ahosuo ntaadeɛ ahosuo a bi hyɛ wɔn no yɛ kɔkɔɔ, tuntum, fufuo na ɛnam nsuo ne so.

Nnipa pii a ɔte ɛhyɛn a ɔde fa nsuo so a ɔfrɛ no pantoo no. Nnipa yi mu bi ɛhyɛ ataade ɛsoro ne fɔm ɛbi nso so agya wɔn boso gyaeii. Mabaa ahoroɔ ne nhoma ahoroɔ sisi pantoo yi so a frankaa nso ɛsesa so.

Ababaawa ne aberanteɛ bi a wɔde kente ntoma asiesie wɔn ho a kente no ahosuo no bi yɛ ahaban mono, akokɔ sradeɛ, kɔkɔɔ, tuntum, fufuo, na wɔde ahwenneɛ agu wɔn kɔn mu resaw. Nnipakuo bi nso gyina wɔn akyi a wɔn anim yɛ serewserew.

Mmmɔfrakuo bi a wɔyɛ mmaa ne mmarima gyinagyina ɛdua ase. Ebinom akata wɔn ani na ebinom nso abuebue wɔn ani. Mmɔfra no ntaadeɛ no bi a ɛhyehyɛ wɔn ahosuo no bi yɛ ahabammono, nɔdeɛ, kɔkɔɔ, fifuo ne deɛ ɛkeka ho.

Nnipakuo wɔn mu dodoɔ no ya mmabaawa na ɛwɔ mfonin yi mu. Ababaawa baako kura abatoɔ nwoma anaa deɛ yɛka ballot paper no a ɔde ɛrehyɛ konko a ɛsi hɔ a ne nkatsoɔ ahosuo no yɛ ahabanmono.

Eduan a ɛgu ayewa mu. Borɔde ampesie ne paya ne nkesia abien. Kontommire abomu a ayewa no ahosuo no yɛ tuntun. Pear paya no nso so ahusuo yɛ ahaban mono, na kosuo no de yɛ fufuo. Borɔdeɛ no ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Borɔdeɛ ampesie ne paya a wɔapaepaemu ayiyi ho ne nkesua abien ne kontommire abom a wɔde ngo ayɛ a nam hyehyɛ mu na egu ayowa mu.

Nnipakuo a wɔn mu baasa yɛ mmofra na baako yɛ opanin atwa ahyia ɔpono mfidie ahoroɔ ɛgu ho. Laptɔp si wɔn anim na wɔn mu abien hyɛ ahwehweniwa a yɛde yɛn ho ban firi mfididwuma ho.

Nnipa ahoroɔ pii na wɔnenam kwan yi so. Wɔa . Wɔapake lɔre ahoroɔ bebree a ebi ahosuo yɛ fitaa, kɔkɔɔ ne akokɔ sradeɛ. Akatawia anaa kyiniiɛ ahoroɔ nso gyina sisi hɔ bebree a ɛmu bi ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ, ahaban mono ne fitaa.

Nnipakuo ahorow pii a wɔatwa ahyia dwa kɛseɛ mu. Ɛhyɛn ahoroɔ nso gyinagyina dwa y imu a ebi ahosu yɛ fitaa ne kɔkɔɔ ne akokɔsradeɛ. Nkyiniiɛ anaa akatawia bebree na wɔde asisi kwan ho ɛwɔ dwa kɛseɛ yi mu.

Nnipakuo ahoroɔ ne mmoa ahoroɔ pii na ɛwɔ mfonin yi mu. Mmoa no bi yɛ afunumu, na ebinom nso yɛ pɔnkɔ. Ɔkraman nso wɔ mfonin yi mu ne nea ɛkeka ho. Nnipakuo yinom yi mu bi tete afunumu ne apɔnko no so.

Nnipakuo a wɔn mu bi yɛ mmea na wɔn mu bi yɛ mmarima. Mmarima ne mmea no nyinaa de ntama atwitwa wɔn asene mu a wɔde kɔmmuadeɛ, nhwenneɛ ne mmesawɔ asiesie wɔn ho de bi ahyehyɛ wɔn ti. Mmea no de kɔmmuadeɛ ne ntoma akata wɔn bo so, na mmarima no deɛ, wɔagya wɔn bo dwann.

Nipakuo bi a wɔyɛ mmabaawa gyinagyina hɔ a wɔde mmesawoɔ ne nhweneɛ ne kɔnmuadeɛ asiesie wɔn ho. Ɛbinom bobɔ duku, na ɛbi nso ti gu so saa ara. Wɔn ahodeɛ no bi ahosuo no yɛ fufuo, ɛbi yɛ bibire. Ɛbi yɛ nnɔteɛ, abi nso yɛ tuntum, na ɛbi nso yɛ kɔkɔɔ.

Nkɔmmuadeɛ, bansere, bodua, ne nneɛma ahoroɔ a wɔde yɛ amammerɛ ne amanneɛ ahoroɔ na ɛwɔ ha sei. Ɛgu ahosuo bebree a ɛyɛ fɛ yie. Ebi yɛ bibire, ebi yɛ nnɔdeɛ, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi nso yɛ fufuo, na ebi yɛ ahaban mono.

Sotɔɔ a nneɛma ahodoɔ wɔde yɛ amambrɛ ɛne amanneɛ na wɔde bi so yɛ nduro na ɛwɔ mu. Nnepma yi bi yɛ bodua, ebi yɛ nhaban ne ndua ahodoɔ a wɔde yɛ nduro. Ahweniɛ nso wɔ sotɔɔ yi mu. Ebi ahosuo yɛ bibire, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ ahabammono, ebi yɛ nɔdeɛ.

Nnipakuo ɔyɛ mmaa ne mmarima a mmarima no ahyehyɛ dwokoto na mmaa de ntoma atwa wɔn asene ne wɔn nufu so. Mmarima no de ntoma no bi abɔ duku na ɔde nhwenneɛ ahoroɔ atotɔ wɔn kɔn, wɔn asene ne wɔn abasa mu.

Odumgya adwumayɛfoɔ baanu a wɔn ntaadeɛ a ɛhyɛ wɔn no ahosuo no yɛ nɔɔdeɛ. Ɛhyɛn a anya akwanhyia a anim ne bonɛt no asɛe ahosuo no nso yɛ tuntum. Adumgya adwumayɛfoɔ no nso lɔre no ahosuo ne yɛ akokɔsradeɛ ne kɔkɔɔ.

Ɛhyɛn a anya akwanhyia a n'ahosuo no yɛ tuntum a n'anim amoamoa. Odumgya adwumayɛfoɔ abien nso gyina kwan no so. Odungya hyɛn a n'ahosuo no ye kɔkɔɔ ne akokɔsradeɛ nso wɔ kwan no ho. Nipakuo ahodoɔ bebree na wɔwɔ kwan no ho.

Nipakuo baasia na wɔwɔ mpoano a baako te hɔ na ɛmu num gyinagyina n'akyi. Ɛbi gyina atwene akyi, na ɛbi kita dawuro. Baako a ɔte hɔ atadeɛ a ɛhyɛ no ahosuo yɛ kɔkɔɔ, na fam no nso so yɛ tuntum. Wɔde Ghana frankaa ahosuo, ɛna a adura atwene no bi ho.

Adan ahoroɔ a ɛgu mpoano a wɔasiesie ebi ho ama n’ahosuo no ayɛ fufuo. Nea ne ho yɛ fufuo no a ɛso no yɛ abankɛseɛ anaa deɛ yɛbɛka no sɛ caslte.

Aberanteɛ ne ababaawa na ɛwɔ mfonin yi mu. Ababaawa ne hyɛ ataare soro a n’ahosuo ne yɛ bibire na aberanteɛ no nso ataare yɛ kɔkɔɔ. wɔwɔ beaeɛ a mfiri ahorow wɔ pii, na aberanteɛ ne hyɛ ahwehwɛniwa a wɔde bɔ wɔn ho ban.

Nnipa pii na yehu wɔ mfoni mu a wɔwɔ beaeɛ a wodi gua. Nneɛma ahorow pii na ɛwɔ beaeɛ hɔ, ebi ne atosodeɛ ne aduaba ahoroɔ. Nnipakuw yi bi hyehyɛ kyɛw. Na ebi nso nhyehyɛ kyɛw. Ebinom afade ahosuo yɛ ahabanmono. Ebi nso deɛ nɔdeɛ anaasɛ tuntum.

Nnipakuo pii na wɔatwa ahyia beaeɛ a mfidie akɛseɛ a wɔde di nneɛma ahodoɔ bi te sɛ, nea wɔde funtam asase, nea wɔde tu fam, ne nea a wɔde dɔw asase ahoroɔ wɔ. Efidie ahoroɔ yi mu ahosuo no bi yɛ akokɔ sradeɛ ne ahaban mono.

Nipa baanu na wɔte mfidie akyi wɔ anweneɛ beaeɛ. Beaeɛ a wɔnwene nneɛma bi tesɛ kente ne nea ɛkeka ho. Wɔnmu biaa ataadeɛ a ɛhyɛ no a yɛtaa frɛ no sɛ singlɛt no ahosuo no yɛ fitaa. Na obiaa nso asisi ne ti ase.

Nipa kow ahorow gyina gyina adi tɔn bia. Nipa yi mu fanaa ɛhyehyɛ kyɛw a ebi ahusuo ɛyɛ fitaa. Na bia wo gyina so so wɔde kyɛw ahorow asensen hɔ ne nneɛma a yɛdi siesie yen honam ɛna ɛwɔ hɔ.

Mmɔfra baason a wɔn mu ɛ anan yɛ mmea, na abiesa yɛ mmarima gyinagyina afidie a wɔde yɛ afuo ho. Ɛmu baanu a baako yɛ ɔbea na baako yɛ ɔbarima ate wɔn ho kakra gyina afidie no ano.

Nnipakuo yi a wɔn mu bi yɛ mmarima na wɔn mu bi yɛ mmea tete ɔdan anim. Ebi afadeɛ no yɛ ataadeɛ a wɔhyɛ no wɔ fie. Na ebi nso deɛ yɛ sukuu ataadeɛ a wɔtaa frɛ no konkonte ne abɛnkwan no. Muka esi beaeɛ a wɔte no. Na kankyee esi so. Dadesɛn nso si muka ne nkyɛn.

Nnipakuw ahoroɔ a wɔn mu bi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima gyinagyina ɔdan kɛseɛ a n'ahosu no yɛ fitaa anim. Ɔdan kɛseɛ yi yɛfrɛ castle anaasɛ abankɛseɛ.

Nnipa abien a wɔn nyinaa yɛ mmarima na wɔte ɔpono ho. Nea ɔhyɛ atade a n'ahosuo yɛ fufuo no kura sika wɔ ne nsam. Ahomatorofoɔ ahodoɔ anan na ɛgu n'anim a n'anim ayɛ sereserew.

Nnipa ahorow pii na wɔwɔ mfoni yi mu egyina gyina hɔ. Ebi nso wɔ apata a wɔde berɛ ɛna esisi no ase. Ebi nso wɔ beaeɛ a wɔde kyene anaa akata awia nso esi ase. Ebi nso gyina nsuo a ani afono na ani ahosuo ne yɛ nɔɔdeɛ.

Nnipakuo ahodoɔ a wɔyɛ mmea ne mmarima gyinagyina dontodie mu. Wɔn ho ayɛ atɛkyɛ na wɔrehoro atɛkyɛ yi apɛ sika kɔkɔɔ. Ebi nso so tete apata a wɔde berɛ ayɛ ase. Ebi nso wɔ apata a wɔde akatawia na asi.

Ɛhyɛn ahorow a emu bi ahosuo no yɛ bibire, akokɔsradeɛ ne ahabanmono nam kwan so. Nnipa abien so nam kwan no so a wɔn mu baako te hwilkyɛɛ mu.

Ababaa ɔkoto fam a . Ataade a ɛhyɛ no ahosuo no bi yɛ akokɔsradeɛ. Naa wasan de ade ahyɛ ne nsa a n'ahosuo ne yɛ fitaa. Wɔde ntam a yɛde bɔ yɛn ho ban akata n'ano ne ne hwene na ne nsa da fam wɔ ahaban a ɛrefifi foforɔ ho.

Nnipakuo bi a wɔyɛ mmea ne mmarima tete ɔpono ho a hɔn ahomatrofoɔ ne wɔn laptop sisi wɔn anim. Ɔbea bi nso gyina twerɛwpono anim a ɔde ne nsa baako atwerɛtwerɛw pono ne so.

Nnipa wɔn mu dodoɔ yɛ mmarima na maame bi nso a ɔso adeɛ a n’akyi kyerɛ wɔn, wɔn mu dodoɔ no ara kurakura sɔfi a wɔde yɛ nnwuma ahodoɔ.

Nnipakuw ahorow bi a wɔn mu bi yɛ mmaa na bi yɛ mmarima a wɔahyɛ apresan ntaadeɛ a n'ahosuo no yɛ ahabanmono a wogyinagyina ayaresabea. Wɔde ahobanmmɔ akata wɔn wɔn hwene ne wɔn ano.

Nnipakuo a wɔyɛ mmarima a wɔafurafra ntoma a n'ahosu yɛ nnɔdeɛ tete fam a a wɔabu wɔn nan akɔ wɔn akyi tete ohni kɛseɛ bi anim a wɔasosɔ nkanea ahodoɔ wɔ wɔn anim.

Nnipa pii na wɔgyinagyina mfonin yi mu a ɛbi yɛ abammɔfoɔ. Beaeɛ a wɔgyina no, wiemhyɛn kɛseɛ nso si hɔ, a wɔatwerɛ ho "Only Air International.".